Omulenzi atoire eighulire ya lizinga ali kutaamu sumbusa nga era sumbusa ali ghano ku katimba nga era omulenzi alikuseka einho misanhufu einho.

Amakelenda gali ghanho mangi inho nga mulimu amaghanvu nh'amampi. Mulimu agali mu langi ya bulu, ghabagho agali mu langi ya kyenvu, agandhi gali mu langi ndheru

Abaana ab'eisomero nga bali kutambula nga kuliku omughala nh'omulenzi nga omulenzi abekeire ensagho ku mugongo, omughala agemye egaali ali kusilingisa nga balingilire enho.

Olugudho olw'eitaka, era kumbali ghano luli kulaga nga ebisoodo babinhinhiliremu. Kumbali ghale ghaligho amasomero. Kumbali enho yabayo ebisubi nh'ebiti ebiri mu langi eya kyenvu.

Omwaana ali kuzanhisa omubira ali kuguvuga nga omubira gwe mereire nhi mwenhe ayemereire ali kubinga omupira nga era avaire olugoye lughangavu nga lwa makono mampi

Kumbali okwenhandha amaadhi gali kukubba kumabale nga kumbali'ere eriyo ogusozi oguwanvu ni kumbali'ere eriyo ogusozi oguwanvu ghagati ghaligho mayumba

Akakanhyavu kegemye ku lukonhe nga era kali kutambula kali mu langi edendhagulo ghabula omutwe gwa ko mughanvu era musongovu inho.

Obusolo obwo mu nsiko nga bili ghano bungi inho ihno bili kumbali ere era nga ghaligho nho buti omughanvu nga bwa masaga gandhaghulo gandhaghulo nga amasaga mangi era nga ghansi ghaligho obusubi bungi.

Omusaadha ali kutambula nga ali kusilingisa egaali ye nga ku mutwe ataireku enkofira eri mu langi emyufu nga era avaire saati eya makono amaghanvu nhe endhabadha eri mulangi eya kilagala nga ali ku lugudho lwaitaka.

Omukono ogw'omuntu nga aswire eirobo munnhandha ali kuloba nga era kumukono kuliku amaviiri kuliku ebyoya, kuliku n'esawa.

Abaghala bali babiri nga era balina enviri empanvu oghundhi availe omusweta gulimu langi endheru, oghundhi yavaala omusweta ogulimu langi endhirugavu nga bali kunhig akooma ka kali magezi.

Ekisolo ekyomu maadhi nga kiri ghansi kiri kutambulira mu maadhi nga era kirimu langi ibiri kirimu endheru nhe ndhirugavu nga era kiyandhaire agaghagha

Ekibala kili kumbali kili nhi ghaya ekyetolweireku nga ghaligho nhe esimu lili mu nsagho ya lyo ku bitabo ghangulu ebitabo biri bisatu ghabagho akaghandika kali kumbali nga kali mu langi engheru

Abasaadha bali ku kibalama eky'enhandha nga abandhi bali ku mukyanga, oghundhi asutaime abandhi bemeleire. Abandhi bali mu maadhi bagemye obuti baghaniike mu ibanga, abandhi tibaghaniike mu ibanga.

Endhoki eri mu kimuli ng'era kilimu langi eya pinki nh'eya kyenvu. Nga yo elimu langi endhirugavu nh'eya kyenvu eli kunho ekiraga nti eli kunhunhaku omubisi

Omugaati gwa dhonanti nga giri ku kapapula ghaligho nhi gama ebandhuka, nga munda ya langi endheru, kuliya ya langi eya kiragala omugaati guli mu langi emyufu.

Enhumba empanvu nga badheta kalina nhi mmotoka nga dhisimbye layini, ng'ela nh'abantu bangi inho abamu bali kutambula nha bigele abandhi bali kutambulila ku piki bali kwevuga.

Omusaadha nga atyaime ku lyaato nga era asuire eirobo mu nhandha mu maadhi ekiraga nti ali kuloba, availe omusweta oguli mu langi emyu, yataaku enkofira ku mutwe nga era agirinziza einhuma.

entulege dhiri ebiri nga dhiri mu nsiko nga era dhemereire dhi leeyiza enkoto, dhiriku enkoto empavu nho buyiga obutonho inho nha ma kutu amaghanvu.

Ebisasala ebyendhoki ebivaamu omubisi gwe tunhwa nga era bagutaire ku bughuzi obughaya nga guli nkuvamu omubisi bwe gutonha ghansi.

Amato gali mabiri nga gali kumbali okwe nhandha gemereire nga kumbali ghaligho agakola kola aga kilagala nga ghanhiriza ghaligho ekiti kye basibyeku oludhegere kikalu.

Empologoma nga yekwese ng'ela elinze esaidi dhaghangulungulu ng'elinha amaiso amamyufu, yabaku nh'olughusu olwa kitakataka gheyekwese ghaligho agati aga kilagala

Obunhonhi buli bubiri nga era bwe mereire ku kati, obunhonhi bulimu langi eya bulu, kuminhwa kwirugavu nga era buli mu nsiko eri mu langi eya kitakataka.

Eidhuuka eritundha obusuwa nga era obusuwa babuwumba mwiitosi eriva mukimbali nga waligho aganhenhe nhagairira aganhenhe nhobutono obupakuli nobusuwasuwa.

Emikono egy'endaghulo. Ghaligho egy'omukulu nga gigemye obusigo bwebagya okusimba, nga era egya omuto giri kuyuwa mule obusigo obwo. Nga era omuto ayandhaile engalo dhe.

Akakembo nga kalinze enho, nga era kalina obuyindo obughembule, kaba n'obwiso obwirugavu nhi kenhe konakona kairugavu inho, kaliku amooya mailugavu.

Omuvubuka ali kukanika amasanhalaze. Nga availe olugoye lwa makono maghanvu. Era nga ku mutwe ataileku enkofira eli mu langi eya kyenvu. Ku maiso yataaku obulawuli.

Agema edhoki nga era yesabike bulungi nho, yataaku nh'enkofira ku mutwe eri mu langi edheru. Yataaku ebigema ku mukono nga biri mu langi eya kyenvu. Nga ali gema ndhoki dhe.

Endhoki nga eriku ebintu ebye ndhaghulo eriku amaghagha ameru yabaku obuntuntu obutonheze obweru nga era ghalala agho ghaligho ekirugavu yabamu akasipi akakyenvu.

Obupapula obw'esente edha Uganda nga babutyamisa ku girasi nga mulimu ak'emitwalo etanhu, mwaba ak'omutwalo, ak'enkumi eibili n'akolukumi.

Abantu bali kumbali okwe nnhandha nga kuliku nhe lyato era nga amaadhi gali kwidha amayengo gali kukuba nga era bo bali kusika akatimba akengege.

Abaana bali kwekola obujogoli. Oghundi yesibye olusipi mu nkoto, oghundi agotaime akoze emikono ajikikinaiza n' oghundi akikinaiza emikono. Mumbali waliwo abasaadha.

Engila eya eitaka nga era akamotoka kalikuva eitale ndhi kabonha ghaligho nha bantu abali ku tambula ebigere nga kumbali kuliku langi eya kilagala nhi kumbali kuliku langi eya kilagala.

Kumbali ghano ghaliwo nhumba mpanvu nga era ghale ghaligho nh'olugudo luli bitaku nh'akamotoka lulule. Ghaligho nh'abantu bali kutambula. Ere esembayo eliyo olusozi lughanvu.

Omulenzi ayemeleire kumbali w'olutindo. Availe gaago ku maiso, yavala enkofira agilinziza einhuma, nh'aka jaketi. Enkofira eli mu langi endirugavu.

Ekizimbe ekighanvu einho kalina nga ghaligho nh'ekinhoni kili kuguluka. ekizimbe kino kiri mu langi endheru n'eya bulu kiliku ekigambo Mapeera

Abaana bali musanvu. Oghundhi availe tishati eya Uganda, elimu enkulubuzo. Ogundhi yavaala tishati eya bulu.

Abakazi bali mukatale bali kutunda mmere nga kuliku embooli, mwogo, na mayuuni ne nhaana nga era omukazi oghundi alambaire, bali mumatundubali umbrella

Abakazi abamu, abandi batyaime ghansi, bagemye ghansi, abandhi baghaniike emikono mu ibanga ekiraga nti bali kukina. Abandhi bali kuba ngoma, era bavaile ebyambalo bighanvu nga byeru.

Ba Hajati nga batyaime abandhi balina omutyeere ku siniya, nga era ba Hajati bebwikilire bulungi inho. Ghaligho nh'ekiveera ekikaile kili mu wilibalo. Nga abandhi balinze ere, abandhi balinze kumbali.

Empologoma erambaire ghansi mwiitaka nga era etwaire emigulu egyainhuma yagyeriranyaku emigulu egyemberi yagirambaza ghansi nga era erinze muluyi mule.

Omukazi yesibye akatambaala ku mutwe. Yetiise bbafu eya bulu. Bbafu elimu amasoghani agali mu langi endheru. Nga mwenhe ayambaile esaati emyufu. Kumbali waliwo amabokisi.

Omuvubuka omukubi gh'ebikoonde nga era ayemeleile bulungi inho alikukuba emipiira gyeyasiba. Nga era emipiira gili enha availe ebintu mu ngalo nga era ebintu bye bili mu langi eya bulu

Abasaadha balibabiri balikutambulira mukyibali era ng' akulembere avaire enkofira mmyufu yabekera ensagho ndirugavu ayizeku abekeire ensagho yakyenvu yaba nakyupa kumugulu akamyufu

Olugudho luliku akapande akapande nga kalimu langi edheru nhi langi emyufu ng'era ghaligho namamotoka agapakinze kumbali ghaligho n'akapiki akali kutambula kaliku omuntu

Ogumootoka ogwobyokweridha nga gwemereire mubusuubi obusuubi obulimulangyi eyakyiragala era ogumootoka gulimulangyi eyabulu luliku obudinisa nhomupira gulimumbali

Emmotoka dhiri kwiikirira mulugudo nga kuliku ekitipa ekitika omukyanga ghabagho nidhino edhivuga abantu nga dhiri kubitala.